aaammm Anan akwai wasu wasu dabaru dan mai dan maida hankali dan cigaban mutum da nasarori so a kalla a kasara mutum yana da bukatan ya san dabarun manufofin buri abun da burinshi take da bukata na farko kenan to a karkashin wannan muna da saita bayanu na atakaice dai-dai-dai wannan manufan mutum sannan na biyu akwai rarraba manya-manyan manufofi zuwa kananin ayyuka sai na ukun shi akwai kirkiran jaddawali da wakoki so a bayan haka aaa akwai kuma dabarun sanin kai a karkashin shi muna da gano karfi da raunin mutum sannan akwai koyi tunani kai da inganta kai sannan akwai samar da tunanin dai girma yadda mutum zai sami girman shi bayan ga wannan muna da aa dabarun habakawa a karkshinshi muna da ba da fifikon ayyuka da sarrafa lokaci yanda ya kamata kasancewa cikin tsari da mai da haka sannan na ukunshi akwai yin bikin kananun nsara misali idan mutum ya ci wani nasara a kan wani abu sai yai murna yai dan shagali wanda zai nuna ya ci wannan nasaran

Tambaya a kan tsari na tufafi, da kuma yanayin shi, da kuma mene ne dalilin da yasa nake son irin wannan tufafi. um Da farko, ni ina son tufafi ne irin wanda mallam bahaushe yake sawa. Misali, kaman taguwa. Taguwa, idan muka ce taguwa muna nufin shine irin tufafin da aka san mallam bahaushe yana amfani da su, wurin mu'amallan shi na rayuwa. Za kaga cewa riga ce da wando, ƴacciki kenan da kuma babban riga. To, idan ka ɗauka za kaga cewa, sannan mutum ya sa hula, da takalmi. Idan ka ɗauka za gaka cewa, sau tari da yawa mallam bahaushe ya kanyi amfani da irin wa'innan tufafi, a lokacim wasu bukukkuwa, ko taro da akan yi, ko a masallatai, wurin ibadu, ko a wurin gidajen mutane, ko du inda mallam bahaushe yake tarukan shi. Za kaga cewa, za ka iya samun um bahaushen mutum da irin wannan, to ni ina ɗaya daga cikin wanda suke son irin wa'innan tufafi, sabida ina jin daɗin yanda nake sa su a jiki na nake tafiya da su, kuma nake duk wani mu'amalla na, na yau na gobe da su. Riga ne wanda yake baka daman samun walwala da jin daɗi, da kuma babu takura a cikin shi. Idan kaga dama za ka iya cire na saman, se ka bar na cikin a tare da kai. Sannan ga hula, wanda shi yike ƙara fito da ƙayata mutum, yake ƙara fito dashi, da kuma nuna yanayin al'adan shi. Sannan kuma, yana sa ana san mutum, sannan kuma a san cewa lallai wannan mutum, mutum wanda um yake yake da kima, da daraja a idon mutane, idan yana sa irin wa'innan tufafi a cikin al'umma. Za kaga cewa ko meye yakeyi a rayuwan shi, idan irin wa'innan tufafin ne a jikin shi, za kaga mutane suna son shi, suna kuma damuwa dashi, kuma suna bashi girma, saɓanin mutanen da za kaga cewa su ba sa irin wa'innan shigan. To, za kaga cewa um a rayuwan al'adan mallam bahaushe ana musu wani kallo na daban. Dalilin haka ne yasa ni masoyin irin wa'innan shiga ne, ta yanda zaka sa riga, da wando, da ƴaccikin ta, sannan ka nemo hulan ka ka ɗaura a kai. Hasali ma nan gaba ma zaka iya ƙawata shirin ka da wasu adon, kaman sa agogo, gilashi tabarau, da kuma takalmi, shi ma mai rufi, shima yana ƙara ƙawata wannan adon da yayi, kuma ina matuƙar son irin wannan shiga na mallam bahaushe.

um Tambaya a kan ta yaya mutum ze ze bambanta shiga na kima, da kuma shiga na ado. Wa'innan abubuwa daban-daban ne. Shiga na kima yana nufin yanayi ne, da tsari da mutum yake yi don ya samu nutsuwa a cikin ran shi, don yayi dai-dai da yanayi, da tsari na halayyan wa'innan mutanen. Sannan shiga na ado, wani shiga ne wanda mutum yake yin shi domin ado, don ya nuna ma mutane irin yanayi, da adon shi, yasha bamban da shiga na kima. Shi ko shiga na kima, yana nuna yanayi da tsari, da irin tarbiyyan da mutum yake dashi a cikin al'adun shi. To, kaga a nan misalin shiga na kima, shine ga ƴaƴa mata a ƙasar hausa, za ka same su yawancin su suna yin shiga ne ta kima, inda za ka samu mace ta sa hijjabi, da dogon rigan ta, ta hanyan ta rufe ta rufe duka wani jikin ta, ba a so ya fito fili. Hatta fuskanta da ƙafafun ta, ta kan rufe su. Ta kan sa safa a ƙafafun ta, da kuma sa liƙabi ta rufe fuskanta dashi. Tun daga sama har ƙasa, za kaga jikinta a rufe yake. Wannan shi muke kira da shiga ta kima. Sannan akwai shiga irin wanda mutane suke yi, ta um tsari da salo, wannan shiga shine wanda za kaga mutum, misali kaman ƴa mace za ta sa kaya wa'inda suka matse mata jiki, hatta karan kanta ita karan kanta bata samun sukuni, sakamakon wannan ado da tayi, sabida ya matse ta, ya takura ta, ba ma zata iya motsa jikin ta sosai ba, idan tai nemi ta motsa da yawa zai iya sa ta ta iya yaga wannan shiga da tayi na rigan, ko wani abu makamancin haka. Takalma duk idan suka sa wannan takalma masu tsayi, wanda ta yanda za kaga ya takura su, ko tafiya suke yi da ƙyar suke yi, da sauran makamancin haka. haka ɗaurin ɗankwali ma, sabida sakamakon wannan ana so a ƙawata wannan shigan, sabida duka sashi na jikinta ya fito, shima yana taimakawa gurin ado ne tabbas, mutum yayi ado, amma a idon mutane kiman shi yana raguwa, sannan kuma yanayin yanda ake fahimtan shi da kuma shi karan kanshi ma, ba fa jin daɗi yake yi da na samun natsuwa a kan tafiya yake yi ba, sabida duka jikin shi ya riga da ya takura ta. Wannan shine a taƙaice bayanin.

sabon salon rayuwan da na runguma a wannan lokaci kuma da dalilin dayasa nake guje ma wani rayuwa wanda shine ba umm da farko ya kamata mu fahimci meye ake nufi da shi karankanshi salo dinnan na rayuwa salo na rayuwa shine mutum ya ƙuduri aniyan yin wani abu wanda zai cigaba dayin wannan abun ko da yaushe don cimma wani manufan shi to adalilin haka yasa ni a yanzu inada ra'ayi na cewa inbi addini da koyarwar da addini ya ya ya koyar misali ni mabiyin addinin musulunci ne kuma ina ƙoƙari wurin bin duk wani dokoki na addinin musulunci wanda suka tanadar don gujema samun matsala kuma babu yanda za'ayi mutum ya samu wannan salo saiya kasance me neman ilimi ne a dalilin haka ya kasance ɗaya daga cikin salon da na ɗauka a rayuwata shine neman ilimi yana ɗaya daga cikin babban mahimmin abunda nakeyi don shine yake taimaka min gurin tafiyar da du wasu lamura na rayuwa na dan tun daga mu'amala tsakanin ka da mutane mu'amala tsakanin ka wurin cinikayya a kasuwanni mu'amala na rayuwa yanayin tsari da zubi na mutun shigan shi aah da kuma sauran makamantan haka hatta yanayin cin abincin shi yanayin yadda yake hurɗa a cikin al'umma kuma hakan shi yake ƙara mashi ƙima da daraja to wannan salo shine salon dana ɗauka a yanzu kuma ina ƙoƙari dalilin da yasa nake ganin wannan shine yafi dacewa dani kuma nake ƙoƙarin gujewa duk wani abu dabe shafi wannan sabon salon rayuwan dana ɗauka ba dalili na na farko shine banaso inga cewa na shiga haƙƙin wani addini nane kaɗai nake tunanin a salon dana ɗauka zata iya koyar dani ya yadda bazan shiga haƙƙin wani ba ko in muzguna mai ko in cutar dashi sannan kuma a irin wannan salo dana ɗauka ma kaina shine nake guje ma duk wani abunda zaisa in takurama wani ko in shiga rayuwan shi kona misƙala zarratan ne dalili kuwa shine na rigada na ɗauka na kuduri aniyan nima na ɗau salon cewa banaso inga an takura min ko an shigan min rayuwa ta wani tsarin.

[ummm] yanayin yanda mutun yake salon rayuwar shi dake nuna yanayin waye shi wannan mutumin da kuma al'adan shi. koko daga wani irin al'ada yake da farko zamuso mu fahim ci meye ake nufi da shi karan kanshi al'ada al'ada shine yake nufi da dukkanin yanda mutane suke tafiyar da rayuwarsu shi ake nufi da al'ada misali yanayin yanda suke shigan su sa suturan su yanayin yanda sukeyin gaisuwa irin da safe da rana, da yamma yanayin yanda suke cin abincin su yanayin yanda suke al'amura nasu na addini ko na gargajiya ko kuma yanayin yanda suke yin magana da yarukan su duka wa'innan abubuwan da dai sauran su sune suke baiyana asalin al'adan mutum. [aaah] a ƙarƙashin haka munada abubuwa da suke nuna ko tabbacin cewa wannan mutumin ga al'adan shi ko kuma gashi daga ina ya wani irin al'ada yake akwai abu na farko shine kaman yanda mukayi bayani a baya zaɓaɓɓun salon shi bi ma'ana yanda yakeyin shiga nashi misali a al'adan malan bahaushe zaka samu mutum yanayin shiga irin na babban riga da wando da ƴacciki. idan ka ɗauki al'adan bayarabe zaka ga shima yanayin suffa na shigan shi yasha daban dana malan bahaushe inka ɗauko bafillatani zaka cewa yanayin shigan shi shima yasha daban sanna akwai akwai magana magana na sirri shine kaman yanda mutun za su haɗa mutum mutumi gurin nuna al'adan su koko bajintan su na wannan yaran nasu ko al'adan su sannan akwai ahh abunda muke kira alamu na al'ada bi ma'ana shine kaman yadda mukayi magana akan su tufafi yanayin sa suturan su da kuma sauran abubuwa nasu na gargajiya hatta da magunguna da sauran irin haka sannan akwai tasirin al'adu na yanayin yanda zakaga ana bada tarihi na kan abubuwa da dai makamantan haka so a taƙaice kenan.

hanya mafi soyuwa agareni na nuna farin ciki na akan wani abu idan ya same ni kaman mis alal misali na nuna farin ciki akan wani bukukuwa wanda muna dasu anan ƙasar hausa kaman bikin suna, bikin aure, bikin al'adu kaman biki na sallah dadai makamantan hanya da makamantan su. hanyan da yake zama min mafi soyuwa shine a tara mutane ka gayyaci mutane daga wurare daban daban ƴan uwa da abokan arziƙi suzo su taru a wani guri da ka keɓabce shi don aci a sha ayi raye-raye a yi kaɗe-kaɗe a bada tarihi ayi wasanni na barkwanci da kuma hira na juna da kuma zumunci akan wannan biki da ka tara mutane wannan shine hanya da yafi dace wa ga ni misali zan bada misali akan namu nan ƙasar hausa idan akace mutum ya samu ƙaruwa na haihuwa zakaga cewa ya tara mutane anzo anyi bukukuwa an ci an sha anyi al'adu wa'inda akeyi kaman irin yanka rago asama yaro suna a kira suna asa mashi ayi abinci a raba maƙwabta ko ina da ina akai musu hakama da kaman bikin sallah akanje ayi irin wa'innan abubuwa da dama sannan a nemi wani lokaci a taru ayi kaɗe-kaɗe aba juna shawara akan lamura na rayuwa da kuma yanda za'a samu mafita akan wanna lamura na rayuwan wannan hanyoyi ne da muke amfani dashi mafi soyuwa na nuna farin cikin ka ko nuna baƙin cikin ka akan wani abu akan zo a dalilin wannan taruwan ne wani zaka fahimci damuwan sa wani zak shi kanshi wanda ya kira kun anan ne zaka fahimci irin farin cikin da yake yi dan zai fito ya nuna maku shi kaɗa'an ina ganin a taƙaice wannan shine bayanin.

bikin da bazan taɓa mantawa dashi a cikin rayuwa na ba shine bikin aurena dani karan kaina nayi wannan biki bikine wanda a tarihi bazan taɓa mantawa dashi ba sakamakon yanayin yanda ƴan uwa da abokan arziƙi suka nunamin farin cikin su a fili kuma sukazo don tayani murnan wannan biki saida aka shafe aƙalla sati guda ana shagali iri-iri kala kala ta sannan kuma a ci a sha a wannan biki a wannan biki idan zan iya tunawa shine ɗaya daga cikin abubuwan da zan iya nake kuma alfahari da shi ba kuma zan taɓa mantawa dashi ba shine abokanai na da wurare daban-daban sunzo don tayani farin ciki daga garuruwa masu nisa sukazo dontayani farin ciki kuma sukazo a ƙalla saida sukayi kwanaki a nan tare duk suka yimin abubuwa wasu abubuwan ma ni tsabar farin ciki har kuka yasa ni sakamakon yanda suka nuna min so suka nunamin kulawa suka nunamin lallai lallai ni nasu ne yanayin yanda su karan kansu ƴan uwana suka nuna kulawan su akan wannan biki gaskiya nayi matuƙar farin ciki kuma abu na kusa da ƙarshe dazan ƙara bayani akai shine yanayin yanda na samu ita karan kanta matan nawa wanda nake alfahari da ita a koda yaushe sakamakon cewa nasan cewa samun mace kamanta yana da matuƙar wahala a wannan zamani da muke ciki. don haka, a lokacin bikin mu nayi matuƙar farin ciki kuma naji daɗi sosai abu daɗin ƙari shine a lokacin da ake ƙoƙarin ɗaura auren nan saida nai kawo a raina waishin nine dagaske ne za'a ɗaura min aure wannan abu yana ɗaya daga cikin abubuwan da bazan taɓa mantawa dasu a cikin rayuwa na ba wanda kuma daga wannan lokacin ana ɗaura auren sai na fahimci cewa akwai abubuwa da dama da suka nauyi da suka hau kaina shima yana ɗaya daga cikin abubuwan da bazan taɓa iya mantawa dasu ba.

yadda nakeji game da bikin nasarori na ƙarami ko babba a cikin rayuwa ta ahh misali idan na samu nasarori kaman kananu na cikin rayuwa na misali shine mutum yana da buri ya siya wani abu da yakeso yayi amfani dasu kaga wannan nasarori ƙananu ne mutum yakan.. nakanji dadi a cikin zuciya ta idan na samu nayu wannan abun saa da irin wa innan nasarori kananun gaskiya, a ƙalla a cikin raina kawai nakanji daɗi ne na kasancewan haka amma nasarori babba kuma da mutum yake bukata yaga cewa ya yakanji daɗinshi a cikin ranshi shine misali mutum yanaso ya cinma wani mataki na rayuwa ko ahh maganan ci gaba ko samun wani abu wannan nasarori ne babba to idan irin haka ya sameni nakanji daɗi na farko a cikin raina kuma nakanyi godiya wa ubangiji ta hanyan yin mishi bauta dan nuna jin dadi na akan wannan nasara da na samu sannan na biyu nakan tara ko in kira al'umma abokan arziki yan uwa muzo mu ware mana wani lokaci don mu zauna a tayani wannan farin ciki na wannan nasara da mutum ya samu a rayuwanshi ta hanyan aci a sha ai raye-raye ai kaɗe-kaɗe a kuma yi wasanni na barkwnaci don tunawa da wa innan nasarori da mutum yayi sannan kuma a ƙarfafa ma mutum na san cewa wani ma zai iya yin kaman yanda yayi kuma shi karan kanshi da ya sami wannan nasaran zai iya yin abinda yafi haka to ta dalilin haka mutum shima ze ƙara samun ƙarfin gwiwa na jajircewa acikin rayuwarsa to, wa innan nasarori suna da matuƙar yawa mutum ya samu ya gina gida yayi wa innan abubuwa dai da dama suna da yawa sosai gaskiya

kasancewa na na fito daga kasar hausa muna da al'adu na bukukuwa da dama ɗaya daga cikinsu shine bikin suna bikin sallah shine akanyi wa'innan bukukuwa ne a lokacin hutu na sallah bayan ahh mu musulmaai ne bayan munyi azumun watan ramadan mukan yi biki na sallah shine hanyan da muke bi da safe idan mutum ya ta shi ze shirya ya sak.. ya sa sababbin kaya wanda ya.. mafi soyuwa daga cikin kayanshi se ya kama hanya yaje masallaci yayi sallah bayan andawo daga sallah wurin hanyan zuwa ma masallacin ta hanyan da mutum ya bi bata nan akeso ya dawo ba idan ya dawo akan zauna a dafa abinci aci sannan akan taru ne wurin cin abincin misali makwabcinka da ke kusa da kai yan uwa da abokananka na nesa da na kusa zasu zo su taru se a nemi wani wuri a wajen gidan se a zauna kowa ya kawo abincinshi da yayi a zauna se a ci wasu ma sukan siya masu hali zasu sayi nama wannan naman ko rago ko akuya ko tunkiya se a banare ta a gasa ta kowa idan yazo wucewa ya yanka ya ci wannan hanya ne da mukeyin bukukuwa namu a gargajiyance sannan akwai sarakuna wanda su kuma sukanyi akanyi hawa na dawakai a ƙawata su da ado hakimi bayan hakimi shi sarki me sanda zasu zo su dinga kawo jafi ma sarki a nan fadanshi wa innan abubuwan suna daya daga cikin hanyoyin da mu a nan ƙasar hausa muke bi don nuna farin cikin mu na biki na gargajiya namu a nan kasar hausa

Tabbas ahhh, mu a nan ƙasa najeriya ana fama da matsala ta ƙabilanci na yare ko na addini ahh alal misali kwana-kwanan nan akwai ƙabilancin da ya taso wanda ya faru a tsakanin arewacin najeriya da kudancin najeriya ta yanda aka samu wasu ja'iran mutane azzalumai wanda basason ganin ci gaban kasa suka kama wasu mutane ina maganan a kudancin najeriya suka kama wasu hausawa ƴan arewa suka ce wai wa innan mutane kidnappers ne ƴan ta'adda ne suka fara kashesu babu gaira babu dalili suka zubar da jinin su suka kaisu har lahira kaga wannan hakan yana nufi da ƙabilanci ne karara suka nuna a kansu ta yanda du wani ɗan arewa da ya san me yake damunshi da abunda yake um um ya sani cewa a kasan nan namu yana da tabbacin cewa wannan abu da sukayi ba dai-dai bane kuma baya cikin tsari hakanne ya tunzura mutanen arewa suma sukaga cewa to mene ne amfanin wa innan ƴan kudun da suke zaune tare dasu suke mu'amala da kasuwanci tare idan har nasu zasu tashi suje kudancin najeriya kuma a dinga samun wa innan matsalolin na kashe-kashe da zubar da jini wannan matsala ne babba wanda duk wani wanda yaji ba ma ana maganan addini bane a'a ana maganan ma kabilanci ne na tsakanin arewaci da kudanci sannan muna da matsala kuma na ƙabilanci tsakanin addini ma zakaga cewa addinin musulmi yana suna samun matsala wasu da addinin christi.. christa haka kazalika kabilanci na yare ma tsakanin filani da hausawa, zakaga cewa su ma akwai kabilanci na yare a tsakaninsu wa innan abubuwa suna nan da dama wanda sun kawo mana koma baya a ci gaban ƙasan nan sun kawo zubar da jini sun kawo sun kawo lalacewan rayuwan al'umma da damaa wasu mutanen ma sun rasa iyayensu sun rasa danginsu sakamakon wa innan dalili na kabilanci wanda yana da matukar mahimmanci a ƙasan nan namu ayi maganinshi don samin mafita da ci gaban rayuwan al'ummaa a najeriya

Hanyoyin da ya kamata a bi don ganin an kawar da wannan matsala na kabilanci na yare ko na addini a tsakanin al'umma shine na farko ya kamata a ce ita karan kanta gwabanati ta shigo ta taka rawan gani sosai don wayar ma al'umma kai a kan cewa wannan ƙasa namu na najeriya ahh, tsintsiya daya ce babu banbancin yare ko addini ko wani al'ada azo a haɗu a taru a gina kasan ta hanyar bayarbe, da inyamuri da bafillatani, da bahaushe suna gane cewa dukansu suna cuɗanya da juna ta hanyar auratayya shima ze iya taimakawa gurin samun a kauce ma wannan kabilanci da ke tsakanin wa innan yarukan, misali bayarbe ya auri inyamuri, inyamuri ya auri bahaushe bafillani ya auri bayarbiya da dai irin makwan suma zasu taimaka sosai sannan yana da kyau a dinga yin duk wasu ƙungiyoyi da mutane su dinga yin ilimi suna wayar wa mutane kai akan cewa illan wannan ƙabilanci na addini ko na yare ko kuma na ahh ɓangaranci ya kamata mutane su gane illanshi a fahimtar dasu da kyau sosai ta hanyar wayar musu da kai ko a gidajen rediyo kafafen yaɗa zumunta ko a taruka ko a bukukuwa da dai sauransu, a dinga nusar dasu ana nunar musu da illan yin wannan yin abun sannan kazalika ah ah a yanar gizo ma shima ya kamata ace mutane a samu masu ilimi wanda suka san abinda ya kama da gwabnati su shigo su taka rawar gani wurin wayar ma mutane kai akan illan yin wannan ƙabilanci, yana kawo naƙasu da ci baya a rayuwanka kai karan kanka ma bama ace misali, a gwabnatance ba idan akai hakan ze temaka sosai kuma ze sa a samu haɓaka na rayuwa kasuwanci ahh, bunƙasa tattalin arzikin kasa da kai karan kanka ma da samun walwala kwanciyan hankali da samun nutsuwa na rayuwa duka ze temaka mutane su fito su temaka suyi wa innan abubuwan sosai

Na kan yi ƙoƙari rashin nuna fifiko na ƙabilanci a lokacin da na kasance cikin al'umma wanda ba ra'ayi na rayuwa addini, ahhh al'ada, da makamantan haka, idan ya haɗani da irin waɗannan mutanen na kanyi ƙoƙari naga cewa bana nuna fifiko na nawa anan gurin ina nufin in so ɗan al'afdana, ɗan yarena ɗan addini na wanda nake tare da shi nakan yi ƙoƙari inga cewa ina nuna cewa bana nuna fifiko a tsakanina da shi. Ta hanyan mu'amulanka da shi, zai kasance nakan yi ƙoƙari in nuna mai so, kulawa, da yarda akan diuk abubuwan da yakeyi. Nakan yi ƙoƙari inga cewa idan yayi abinda ba daidai ba, in nuna mai cewa wannan abun ba haka ya kamata ya yi ba, ga yanda ya kamata ya yi shi, kuma don mu sami ci Na kan yi ƙoƙari gurin wayen mai da kai, hanyar nuna mai ilimi, na kan yi ƙoƙari kuma ta hanyan rashin nuna mai banbancin yare, ko na addini, ta hanyan cin abincin shi, ehhm mu'amula da shi, na yau na gobe, auratayya idan ya haɗa, shima mutum ya yi ba tare da yayi wani abu ba, ahh yanayin zamanta kewa na rayuwa, yau ka ganka tare da shi ka zauna tare da shi, ka nemi shawaran shi, kuyi al'amura na rayuwa can ku kwana tare, ku tashi tare, da makamantan irin wa'yannan abubuwan na kan yi amfani da su wurin nuna ma mutum wanda bana al'ada tare da shi misali, ina da abokai wanda za ka ga ba yaren mu ɗaya ba, ba addinin mu ɗaya ba kuma ba ƙabilarmu ɗaya ba kuma muna zama muyi rayuwa tare a wuraren ayyukanmu, a wuraren ibadunmu, da sauransu, mu zauna muyi alaƙa na rayuwa tare da su kuma ka ga kowa na jin daɗin kowa ana mutunta kowa ana jin daɗi. To yana da matuƙar mahimmanci, ka ba mutum mahimmanci ka mutuntashi, ka mutunta al'adanshi, ka mutunta yaren shi, ka mutunta ƙabilanshi, ta hanyan haka zai ji ka soyu a cikin ran shi, kuma yana son irin zama da irin wa'innan mutanen sakamakon za ka basu shawara zasu ansa, su ma za su baka shawara za su ansa, za su gaya maka matsalolinsu, kaima za ka gaya maka nasu. Sannan kuma a samu mafita akan wannan matsaloli, ta hanyan shawarwari, ilimi da sauransu.

Ilimi yana da matuƙar ahh gudunmawar da yake badawa ta hanyar yanda za ka ga an kauce ma ƙabilanci, na yare, na addini, ko na ahh ahh mu'amulan yau da gobe. Idan akayi amfani da ilimi, anan gurin ina nufin aka tara al'umma aka dinga wayar musu da kai, ta hanyar ko yanar gizo, ko kuma mu aaaaaaahhh kafafen yaɗa zumunta, da ake amfani da su. Zaka iya wayarma mutum kai, cewa wannan mutumin da addininku ba ɗaya ba yarenku ba ɗaya ba, ƙabilanku ba ɗaya ba, ya kamata ka gane cewa shima mutum ne kamanka. Ya kamata, kayi mu'amula na rayuwa da shi, cinikaiya, auratayya, da sauran makamantan irin su a tsakaninku. Ta hanyan ilimi ne kaɗai za ka iya wayar mai da kai, har ya yadda da dalilolin da ka lissafa mai ka nuna mai, a karance, a bayyane, har a a zahiri, ta hanyan yin wannan mu'amulan da shi kai tsaye. Alal misali sai mutum ya ɗauki kanshi ya je ahh wani al'ada wasu wuri na wasu ƙabila da ba nashi ba, to misali bahaushe sai ya je wurin bafillatani, to kaga dole sai yayi yi ƙoƙari yayi yin gaisuwa, ya gaishe shi ta hanyan gaishe shi yanda suke yin na su gaisuwan. Ka ga ilimi kaɗai zai iya baka damar sanin ta yaya ake bafillatani ya ke yin gaisuwan shi, ta yaya bahaushe yake gaisuwan shi, ta yaya inyamuri yake gaisuwan shi, Sannan ilimi ne kaɗai zai iya baka daman sanin ta yaya yake gudanar da yanayin sa tufafinshi, ta yaya yake gudanar da yanayin yanda yake cin abincin shi, idan akhje wurin shi ka iya zama da shi, kuka zauna, kukai hira da shi, ka ci abincin shi ka nuna mai kai, zaka iya rayuwa da shi ba tare da wani tunani ba, ba tare da wani banbanci ba, kana ɗaukanka da kai da shi kaman kun fito daga gida ɗaya ne, to wannan ilimin da kake da shi ne shine zai baka dama har mutum yayio irin wa'innan abubuwan, sannan a samu fahimtan zuna, na addini, yare, ƙabila da sauransu. Idan babu ilimi, babu yadda za'ayi a samu wa'innan abubuwa ta hanyar shuwagabanni, ahhh ƙungiyoyin sakai idan suna wayarma mutane kai duka da sauransu wa'innan abubuwan su sukje ƙara jaddada cewa mutane su zauna lafiya a tsakanin su, banda nuna banbanci, na addini ko na ware ko na ɗaunin fata a tsakaninku da su.

Tabbas um um anan inda nake zaune zaria wato kasar zazzau um wannan dede lokacin da muke ciki lokacin da sarkin zazzau shehu yarasu aka nada sabon sarki Ahmad Nuhu um kamar yadda tarihi ya nuna kasar zazzau tanada gidaje da dama akawai gidan mallawa akwai gidan bare-bari akwai gidan katsinawa sannan kuma nakarshe akwai gidan sillibawa to se yakasance wadan nan gidaje da ake dasu a kasar zazzau se yakasance lokacin sarki shehu an ta samun um kabilanci na gida zaka ga cewa wannan gida suna basa kulawa da sauran gidajen basu damu ba ana tauyemasu hakkokin su na sarauta amma zuwan wannan sabon sarkin seya seya kasance seya kirkiro abubuwa da dama wanda ze nuna cewa wadan nan gidaje da akadannesu da basa basa basu da wani fa'ida a acikin sarautar kasar zazzau se yakara farfado da su na farko abu daya fara shine ya kafa alamu dayake nuna cewa wadan nan gidaje sunanan duk arayen su ta hanyar gina ma kowanne kafa na shiga fadar zazzau sannan kuma duka sarautun da yakamata a dauk a ba mutanen nan na wannan kabilan an dauka an basu to kaga hakan se yasa aka sake samun fahimtan juna sannan kuma a zaunar da mutane aka wayar da su illan yin haka da kuma abun da yajawo ya kawo ya jawo koma baya akan mulkin kasar zazzau sannan gyaran da akayi na wannan yasa an samu cigaba sosai me matuka kuma yasa sau wani ma da sauran kabilun da suke tunanin cewa anmusu badaidai ba se yakasan ce duka abubuwan da ke faruwa a tsaka nin su ya ta fitowa fili ana fahimtar juna aka tashi kuma ana murna ana jin dadi se ya kasan ce an kara samun zaman lafiya acikin kasar zazzau wannan shine atakaice bayani

Halayen da nafi darajawa a tare da aboki kuma da dalilan dayasa na zabe su um um da farko akwai aminci na biyu akwai gaskiya na ukun akwai jin tausayi mutane irin ya dinga jin tausayin wasu na hudu akwai dariya da barkwanci na biyar dinsu akwai dogaro mutum ya zauna da kafafun shi to zamuyi baya nin su daya bayan daya na farko aminci aboki me tsaya me tsayawa me tsaya maka alokacin kalu bale irin wadan nan muta nen zaka same su suna da aminci me karfi a tsakanin ku dashi saboda duk lokacin daya sameka acikin wani hali da ka shiga kalu bale na rayuwa kana neman temako kana neman shawarwari zakaga ya tsayama ka sosai an samu amfita daga cikin wannan matsalan sannan na biyu akwai gaskiya kamar yadda mukayi bayani aboki wanda ke fadamaka gaskiya koda kuwa me dadi ce ko kuma mara dadi kasamu abokin da ze ga idan kayi abun da ba daidai ba ze fada maka ko kaji dadinshi ko mkarkaji dadinshi ko yayi ma kyau ko karyayima kyau shidai ze gayamaka yana daya daga cikin wannan abubuwan sannan na ukun su akwai akwai abun da muke kira jin tausayi wasu um anan wurin aboki wanda ke saurarenka kuma yana fahimtar yadda kake ji yana son kaji kamar an ana fahimta sosai zaka samu wasu abokan basa iya tsayawa su saurari mutum su fahimce shi akan lalurar dayake damun shi idan kasamu aboki wanda ze iya tsayawa ya jika sosai ya saurareka ya fahimci lalurunka sannan na hudu daga cikin su dariya da barkwanci idan kana da abokin daya ke da fara'a yana dariya yana barkwanci a tsakanin ku rayuwa tana tana da nauyi a wasu lokutan amma aboki me iya saka dariya yana rage ragemaka wannan radadi na nauyin sannan munyi magana akan dogaro ka samu aboki sanin cewa zaka iya dogaro da wani yana gina kafafen toshe na zumunci ba dole bane yakasance kullum tana tare kaga irin wannan shine aboki wanda ze daka dogara dashi yana da zumunci duk wani matsalanka ze zo zakaje wuri shi ze zo wurinka idan gidan ku nema ya damu daku sosai da sauran su makamancin haka

Tabbas ina da labarin da zan bayar game da wani abokina. A shekarun baya da suka shuɗe um akwai wani abokina da ya rabu da budurwarsa don har an sa musu rana; an yi baiko; an, ya kai sadakinta da komai kawai ana jiran lokaci ne ya yi sai a ɗaura musu aure To a wancan lokacin ba mun, ba mu da matuƙar kusanci tare da shi muna, mukan yi iya lokaci ne zuwa lokaci kawai, amma da na ji labarin rabuwarsa wacce aka sa mishi rana, sai da na ji labarin sun rabu na ba shi shawara, sai na ba shi shawara um mu fita daga cikin gari zuwa wani na ɗan wani lokaci Sai muka yi tafiyanmu Mun yi tafiyanmu zuwa wani gida, gidan haya muka kama, muka zauna mu biyu kawai ba tare da wnani wani ba, kawai domin mu huta, mu mu mu mu mu sauke zuciyanmu mu samu nutsuwa. A wannan ƙarshen makon da muka yi wannan tafiyan, mun hau duwatsu mun tattauna tsawon lokaci kusan kusa kusa da wata irin alamun wuta haka. Mun dafa abinci iri-iri; mun yi dariya fiye da yadda muka zata. Wannan tafiya ta canja alaƙarmu sosai. ta sa mun zama abokai na gaske. Bayan bayan bayan bayan bayan wannan tafiyan ya zama ɗaya daga cikin mutanen da nake kira kowane lokaci idan ina bukata. Sannan baya ga haka,

gaskiya tambayan nan da aka yi tana da mahimmanci sosai ga wasu hanyoyi da za'a iya bi don kula da kyakkyawar dangantaka da abokai duk da nisan wuri ko cunkoson rayuwa na farko muna da muna da sanya lokaci magana a jadawalinka kaman yanda ake tsara taro da aiki haka ma za'a iya tsara lokacin kira ko hira da abokai na biyu akwai um akwai raɓan labaran rayuwa ko da ko da kuwa ba ba abu ne mai girma ba zaɓan abubuwa na yau da kullum yana sa kuji kusanci sosai a tsakaninku da juna sannan um na uku akwai riƙa riƙa adin mutane su dinga riƙa tuntuɓa ko da a takaice ne na ɗan wani gujin lokaci ɗan kaɗan ko da kuwa sako sako ne ak an kamar ina ina tunaninka ko aiki ko kuma saƙwanni irin na ban dariya ko irin hotuna ko bidiyo da yake nuna cewa wannan mutumin kana sane dashi a cikin rayuwanka um sa'anan abu na huɗu murna dasu um a nasara da taimako a wahala misali kana tare da mutum se ya samu wani abun yin murna to zaka taya su yin wannan murna wajan kiransa ko da a waya ne ku kazo inda suke ka taya su sa'anan abu na biyar akwai fahimta da haƙuri rayuwa tana da wahala a lokuca a lokaci zuwa lokaci idan abokai bai bai samu lokaci ba kada ka ɗauka da zafi ka nuna naka sabida wani lokaci zaka ga cewa um an wani abu ya fare ya faru da kai ko na [al'ajabi ko kuma na cigaba a rayuwa sa'anan kuma ya kasance shi abokinka sakamakon nisan da yayi a tsakaninku be same ka ba to kada ka ɗauki abun da zafi ka fahince shi kuma yi haƙuri sa'anan na shida daga ciki amfani da lokaci da kuka samu tare idan ka samu lokaci ko yaya yake a tsakaninka da shi to kayi ƙoƙari ka ci moriyan wannan lokacin da ka samu lokaci yana da matukar daraja a rayuwan mutum

aminci da iya magana wato sadarwa sunada matukar mahimmanci wajan gina gina da gina da kuma kula da kyakyawan zumunci me daurewa aminci yana nufi yanda yadda da juna idan ka yadda da abokai ko aboki zaka iya fada masa sirrin ka tareda tsoro ba tareda tsoron komai ba haka haka yana hakan yanada hakan yana sa mutum yaji kwanciyar hankali samun natsuwa da ingantaccen amincewa a tsakaninka da juna toh anan gurin idan babu amincewa to zumunci yanayin ya kan ko ko ya zama yayi rauni sa'anan sadar sadar sadarwa kuwa itace hanya mafi mahimmanci da abokai ke amfani da ita don fahimtan juna tana tanada matukar mahimmanci sosai sakamakon itace kadai hanyarda abokai suke bi wajan fahimtan juna da ra'ayin juna samun um su gyara matsalarsu idan ta taso da kuma nuna kulawa da da kauna tareda nuna kulawansu da kaunansu atare da abokan rayuwan su sa'anan um tabbas saboda haka amincewa da sadar sadarwa sunada sune ginshikin zumunci mai daurewa idan mutum yanaso yasamu abokantaka mai karfi dole se ya yayi kokari yadda ake amincewa da kuma yadda yadda ake ake magana da gaskiya da tausayi rashin samun irin wa'ennan abu a tareda mutun shine yake kawo a rashin a fahimtan juna dade makamancin haka sa'anan shi wannan amincewan tanada matukar mahimmanci wajan gina zumunci me karfi idan kanada aboki daka yarda dashi zaka iya bayyana sirrin zuciyarka ba tareda zaka iya fada masa damuwarka sirrinka ko matsalanka ba tare da kaji wani dar dar ko wani a kasancewa na rashin jin dadi acikin rayuwanka sannan a zaka iya um dogara dogaro dashi wannan abokin naka zaka dogara dashi domin sannan zaka iya kasa um saki mashi due wani hidimanka baza kayi tunanin komai ba ko abu mara kyau ne koma ko mai kyau ne zaka iya idan amincewata ta ta tabbata zumunci yana ko ko ince idan amincewa tasamu rauni ko aka samu matsala zumunci yana fuskantar hasari mai iya yanada matukar wahala kaga an agyaro wannan matsala.